Amewo le kɔltsa wɔm eye wole wɔe ɖum, amewo dzo yi ya me, amewo ta avɔ hamehame eye wole wɔe ɖum eye amewo bɔbɔ nɔ anyi eye amewo hã le ŋu ƒom.

Yevuwo le fefe wɔm le snow me. Ame ɖe Do afɔkpa yibɔ. Ame ɖewo do awu a amakpaɖiɖiɖ eye woƒe trouserwo le yelo. Amewo kɔ ati ɖe dzi. Wodo siwuie yibɔ.

Wole nu srɔ̃m. Wo katã woɖo nukomo. Ame ɖeka do asi ɖe dzi. Yevo le wome. Eƒe ɖa le aŋutisiɖiɖi. Eye enuwo le kplɔ̃dzi le wogbɔ.

Dunyahelawo tso le dukɔ ƒo ƒu yi ke amewo do awu ʋi yi ke eya ŋutɔ kɔ nane kɔ tsɔ kɔme eye wole nu ƒom yi ke le Ghanaflaga ɖe asi. Flagae afi ɖewo biã eye afi aɖewo le eer aŋutiti ɖiɖi ye ɖewo le mumu.

Xɔtulawo, amewo do awu ee aŋutiɖiɖi, woɖɔ kuku blu, amewo ku ke, amewo lia xɔ eye amewo do awu blu.

Yevuviwo yi atiaƒuto wole nu ɖum. Amewo sɔgbɔ le wo gbɔ. Ekewo sɔ gbɔ le teƒe ma. Dzilawo tɔ ɖe wo gbɔ. Wɔwo k amakpawo le teƒe ma. Eɖewo teƒe afi aɖewo wɔ blu

Amowo mlɔanyi ɖe kɔdzi, dɔnɔ dzikpɔla le wo gbɔ, abatiwo sɔgbɔ le teƒe ma, eye amowo, ɖeviwo hã le me, eye wo lo wo gbɔ kpɔ, eye ɖo tsɔ avɔ blu, eye ɖewo hã nu ɣee le wo gbɔ.